Lutic ma gin gitye lugedo dak gin gitye ka guru wi ot ma otte dong guyuboo ot man kiyubu tye i dog pii dok pii man tye pii madit pii nam ka wi ot man bene tye yat mo mudongo mabor ma jange rom aroma ki wi ot ka ma kitye ka guruneni

Lee ma kigwokkogi gang lee man tye dyeggi dok dyeggine tye mapol ma gin gitye ka wot ingom mo ma otal iteng ngom man tye yadi mogo ma kipitogi ma gudongo ma ki tye ka tic kedgi calo cel ki lum ma otwii ingette

Ot ma kiketo iye jami mapol jami man kiketogi me anena ki me acata pi wele ma gimaro jami me tekwaro ki jami ma kiyubogi ki diro me tic cing i kin jami man, tye gingut ma kiyubogi ki tiko maleng tye cal ma kigoyogi agoya ki cal wang lobo ma kipayogi apaya I kom bao lobo anywali me Uganda ki bongi labade bor ki kitenge ki otok me aruka bene.

Dano matye i iyeya dok yeya man tye idye pii, pii man tye pii madit matye dye nam dano man tye ka yaro obwor lamak rec ma en tye ka cikone ki rec wek rec omok i iye dok obwor en nongo otinog tye i iyeya ka tye ka bolone i pii

Ot mo madit otte tye kene dok ote tye ot lega ma wiye ocito mabor malo mabeo, ot man tye yadi ma orungo ma otwi orumo dok yadi man gudongo mabor ma ter gi tye maleng makijwero lume laping.

Nyig kic mapol nyig kic man gugure kacel dok gupokke tye dul aryo kun dul man tye nyig kic acel ma tye ka kubo kingi

Dano ma omako koc mo matidi koc man ki keti iye jami ma kipimo kun nongo ki kwanya kwanya ki ikom latwo ka kiteri labaratori ka ki neno ki microscop jamine nongo tye ki kwidi ma nongo tini ma wang dano pe romo nenone

Dano ma gitye i cuk dok cuk man tye ter mapol ma kidurogi gitye i kica ter man tye cam ma kikwanyo ki i poto ki nyig kodi ma dano camo dok tye jami mapol ma kiketogi i bap. Dok jami man tye me acata dok latin awobi obedo i wi ter dok tye ka wot ki yero nyig kodi man me acata-ni.

Fuc, fuc man yec kome tye macol adada dok pucci obuto abuta en obuto i ter nyonyo mor madit makiketo dok kama obuto i ye ni tye yugi mapol yugi ne oket wa i kome.

Dano mapol ma gugure dano man gia ki i tekwaro acel ma tye ka nen kun gin guruko bongo me woro kit ma tye ka nen ki i bongo ma guruku ki kikoyi ki gin maguruko ki tiko ma guruko i wigi piny bedo iye malyet adada.

Dano ma gitye i yeya yeya man tye pii madit tye pii nam madit lum otwi i teng pii man dok otwi wa i dye nam dok jo aryo ma gitye i dye pii0ni gumako odoo.

Lee ma tukatuka ladingdingo tye i cwiny dye wi atura atura man bene tye kanen mawonya adada ma pote tye oyare malac adada.

Yeya mapol yeya man gitye i wi cere dok i nget yeya man tye odi makiyubogi odi ma obedo padano madogola ne tye mapol odi man tye lapiny ka i nge tye got mo ma ocudo mabor lamal ping tye ma otwo ikabedo man dok ceng tye ka ryeny matek.

Winyo matidi winyo man tye ma yelo dok winyonin opyer i kom yat, yat man tye yat ma kitongo makitiyo kede me deyo ot inino karama dok kilwongo ni chrismas tree pote tye matino dok pote tye madwong bene majange bene tye matino tino.

Di boma di boma man tye ma odongo dok iye tye ot acel ma kicweyo madit adada ot man tye ot lega pa dini ma giye i kom Lubanga ma i nyim ot lega man tye yadi ma odongo mapol adada ma i kine tye yadi otit dok ki i kine tye yo mo ma okato.

Di boma ma odongo di boma man tye mutoka mapol ma gucung ma gurye aryeya. Mutoka man tye mutoka takci me tingo luwot ki jamigi ma nongo gitye ka cito i kabedo mapat pat ki mutoka pa wegine bene i kin mutoka man tye dano mapol ma gin tye luwot ki lutim biacara ma gitye ka cat bene ma gin otero amburela me gengo ceng ma itere gitye ka cato cat ki luwot onyo luwil luwil ma gubino.

Dano mapol co dek ma gitye i yeya dok yeya man tye i dye pii kun pii ma gitye oye-ni tye pii malac pii nam dano man gitye ka mako rec ma bene tye lamak rec ma gubolo i pii ma gino mo tye ka kwang ma nyuto ka ma obwo man tye iye.

Wang otul mo malac tye kiyubo tye ka kato pa pii ma pii mol ki iye dok kicweyo maber ki got ki cementi ka giketo iye kalbat ma otuc ka pii mol kato ki iye lakucel kun kicweyo kalbat man ka kitoro ki godi wek obed matek.

Bim ma obedo abeda ijang yat dok en onako jang yat ki cinge acel ka cinge acel tye ka yweyo mot ijang yat ma en omakoni tye jang yadi matino tino ma otwi ki i kome dok pot yadi man tye madwong i kom jang yat man pot yadi man madwongi tye ka gengo ceng dok tye ka miyo tipo ki kakane maber ki lee man makwo idi bungani.

Dako ma obedo dako man cwinye tye ma yom dok tye ka bunyo kun en tye ka timo biacara dok tye ka timo biacara me cwalo cente ma iyinme tye meja ma en tiyo kwde ki buk ma coyo iye pi biacara me cwalo cente ma en nongo otimo en tye ka timo biacara man inyim ot mo ma otte bedo cal tye ot ka ma kicato iye yadi.

Cuk ka cato wil i cuk man tye iye lucat ma gin gutero amburela malac lamal me gengo ceng ma itegi tye jami me acata jami man kiketogi lamal iwi bao ma kiguro dok i kin jami ma gitye ka catoni tye iye nyanya, tye iye labolo, watermelon ki karot.

Co aryo ma gitye i yeya dok yeya man tye i dye pii kun pii man tye pii madit i dye nam piine tye pii ma tye dagodago dok lum mukene otwi i tenge dok mukene odonyo ma i dye pii dok i dye pii man tye lee ma bedo i pii ma kilwongogi ni raa ma komgi owony i pii ki wigi ki dye ngegi aye tye ka nen woko.

Nyig kic acel ma ocung i kom atura kun tye ka cwino pig atura ma en tiyo kwede me yubo mo kic atura man bene tye mabor lamal dok bene ka ma tye iyeni piny tye macol ma dero tye ka menyo kom atura man ki nyig kic-ci.

Dako ma ogungo agunga dok en tye ka tedo en tye i jokon kun en tye ka tedo gino mo i mo ma en omako maraga ma wange otuc otuc me loko gin ma en tye ka celo neni en tye ka tedo ki keno mo keno pa munu ma kilwongo ni oven dok kenone oketo i nyim ot.

Ot ma kicweyo madit ma tye ot gurofa ot man kipoko iye mapol dok peya kityeko yubone kun dano pud pe bedo iye tye yen mutwo mogo ma kigurogi calo madara me yubo ot man i kom otti ka bene otti kiboyo kome ki obwo mo ma kome oyecco.

Nyig kic ma opye I kom atura nyig kic man yec kome tye mapol ma weko moc atura moko iye dok en opye ka mito ywayo moc atura ma en tiyo kwede me yubo moo kic atura man bene tye mapol dok pony ka ma atura tye iye pinye tye macol ma deeo tye ka menyo kom atua man ki nyig kiccu.